Ogu n'omushaija nayootsya ebyoma akwitsye nagaita ebyoma ari kubyosya n'amashanyarazi nabikoramu ebintu by'emiringo etarikushuushana akwitsye nayootsya ebyoma bye ari n'omushaija ajwire egofiira yakashagama ekaito n'esaati erikwera n'empare erikwiragura

Egi ni kamina ahu barukweyambira nibazamu beyamba kwonka ni kamina eine orwigi rumwe eryomu aharubaju rwayo hariho abantu bagyemereireho so ni kamina.

Aga n'amaato, amaato ataano ashatu nigareebeka omu buraingwa bwago agandi gekyikyire tokagareebagye gari aha maizi ebinyoonyi nibiguruuka biri nka ebikaroori ahaiguru hariyo ebicu

Eki nekikopo kyaitu Kya gama kikwitse Kiri aha meeza kikwitse aha rubaju rwakyo hariho ekyokurya kyengano ekibarukweta donati ekyokurya Kiri aharubaju rwekikopo.

Ezi n'ente zankore ezibarikwata ente z'amahembe maringwa n'ente z'amahembe ziri nkezirikuruga omwirisizo ziriyo nizigyenda ahandi zirikwija omumaisho zikwaitsye ziri omukashaka harimu emiti

Ezi n'enyama zookiize zikwitsye ziri aha kisigiri hariho omushaija akwistye obukuzikwata naguma nahiduuramu akwitse ajwire ebirikwera nahinduura omu nyaama, enyaama zirihakye kutsya zoona nizireebeka gye

Nindeeba ekicuncu Kiri omwihamba Kiri kyonka Kandi kyesherekire nikirebuka omutwe gwonka Kandi nikirebuka nka ekitashemereirwe kyine nk'enjara kwonka Kiri omukishaka.

Egi n'emiti omu miti omu harimu ebicucu ebicucu nibishatu bikwaitse bihumuriire omu muti ahaiguru ahaiguru yomuti hariyo ebitaagi ebindi

Ogu n'omushaija akwatsire ekyenyanja omugaro aine n'iroobo ayeshwekire n'amaisho ajwire egofiira ajwire esaati erikwera n'empare erikwiragura ari aha maizi aha nyanja erinka ari aha ryaato ahabw'okuba takabaasa kuba ayemereire omu mwanya

Eki n'ekibiira kikwitsye kiri aha rushoozi emiti ekwataine buzima enyuma yaakyo hariyo enshoozi harimu akashana nakabunda kikwitsye yoona emiti ekwataine omuti aha gundi

Ogu na omushaija engaro nizirebeka kuba ziri za omushaija akwitse nateera amatafaare aka nakatuba atairemu itaka akatuba nakokuteza amatafaare agandi amatafaare gari omu rubaju hariho ekidomora ekya green ekyakarere akwitse nateera amatafaare

Agu n'omushaija akwitse ari ah'anyanja aine ebyenyanja akwitse naajuba ebyenyanja ayekomire ah'amaisho akwitse ajwaire esati erikwera n'empare erikwiragura akwitse irobo n'ekyenyanja omungaro ze.

Ogu n'omwani gwa Kase omwani gusiire gwomire gye omusha agutairemu engaro ze nagushomba agurundanaire omungaro ze.

Ogu n'omushaija ashutamire aha ryato ari aha nyanja akwitse irobo naroba eby'enyanja ajwaire enkofiira omu mutwe ajwaire na esaati ya reedi n'enkaito zifundwire omu bigyere

Ogu nomushaija ajwaire esaati yakinekye ajwaire enkofiira akwaitse akasero akwaitse Ari omumusiri arinkarikubiba enyuma ye hariyo ekibira ekyemiti akwaitse arinka ari omukubyara

Oburo oburo buryo omundiro aharubajju ryabwe hariho eshabwe oburo bubonire buryo omundiro bwa' burawunu kurungyi neshabwe erimu entongo zayo zenyama

Eri n'eryato riri omu kisharara ninga hariho nana amaizi ninga enyanja rishutamireho omwana omwe nana abashaija babiri bakwaitse nibagaruka omu maizi barikuseyeyera omu maizi

Eri n'eryato riri omu maizi ribaho ririho ekitape ekiriyamba kutambura ninga okukwata omuyaga rishutamirweho abantu bashatu bari omu maizi rwagati nibagaruka nibariseyeyesa

Egi n'embata y'omu maizi, ekwitse netamburira aha maizi eyemerire aha kiti, eyemerire aha kiti kigwire omu maizi omu nyanja. Aga n'amaizi gagwirwemu ekiti.

Ogu n'omusiri gw'obutunguuru gubaayo niguhigwa omukazi n'omwana we bakwitse nibombera obutuunguru bwabo aho omukazi ainami n'omwana we nawe ainami omukazi akoomire ekitambara omu mutwe tibajwire kaito

Ekihushani kiriho abagore kiriho omushaija na omukazi we Kandi nibarebeka nkababaire bari mu katimba bamara kugaitwa Kandi omugore omukazi akwatsire omushaija we omu ngaaro

Ogu n'omushaija nabaazira ekiharaani, aine omwenda guzingire aha kihaarani kye, ahansi ye hariho emyenda maingi aha bumosho, kandi ahari buryo hariho ebibafu bihango, akwitse naareeba, nabaziira, ajwire esaati y'emikono miraigwa